Wannan shine wato yadda ake sarrafa ƙuli-ƙuli ake sanya shi a leda bayan an riga an soya shi. Kamar yadda nake kallo wannan hannayam jama'a ne da yawa waɗan da suke aikin shi wannan ƙuli-ƙuli domin zuba shi a leda, ko domin adana shi, ko kuma domin kai shi kasuwa. Yadda ake sarrafa ƙuli-ƙuli a cikin hausawa ya danganta daga yanayin amfani da za ayi da shi. A kan yi amfani da ƙuli-ƙuli wato wajan yin baikon biki, koko a kan yi kyaututtuka dashi irin ga matafiya, ko kuma baƙin da suka riga suka zo. Yadda ake sarrafa ƙuli-ƙulin, da fari kana buƙatan ka sami garin alkama naka wadda ake kiransa da suna filawa, ana buƙatan ka samu gari na kumburi, sa'annan daa mai na lausasa shi wato gari na ka, ko nace ƙullin ka. Sa'annan kana buƙatan sikari da kuma wato wani abu kaɗan na ɗan gishiri ko manda. Daka kwaɓa su ne a ciki tare da ruwa dukkansu a wuri guda, sa'annan zaka ɗan basu lokaci wanda be ƙasa da wato awa guda ba. Sa'annan daga nan ne kuma zaka buɗe, se kuma ka um mammara shi, ka yayyan kashi ƙanana kamar yadda hoton yake bayyana, saika kaishi ka soya shi.

ahh zan yi bayani ne akan yadda ake hada panke ita panke ana hadata ne wato da sinadarai irin su sune kamar haka ana samu wato garin garin fulawa ko nace gari na wato wato alkama wanda itace ainihin wato ginshiki na hada ita wannan panke sa'annan kana buqatan sukari wanda baya wuce kamar kofi daya sa'annan kana buqatan wato dandano na gishiri sa'annan kana buqatan wato gari na kumburi kana kuma buqatar wato ruwa wanda bashi da zafi ba kuma sanyi a jikinsa sa'annan kuma kana buqatar wato gari gari na gyara dandano wato wanda ake kiransa baqar poda sa'annan kana buqatar sinadarai na kara sinadarai na kara kanshi wato a cikin abubuwa muje ga yadda ake hada su wadannan sinadarai da fari kana buqatar wato ka tankade ita garin fulawanka domin rabata da dukkanin dukkanin wani datti ti ko ko wani wato karamin abu da ya fada a cikin ta gabanin kaje ga hada shi wato sinadaran ka ko nace kwaba shi fulawanka? bayan ka gama tankadeta zaka samu wato wani katon aaaaah mazubi sa'annan sai ka zuba fula warka a ciki a sanya sukarinka ka sanya garin kumburinka ka sanya baqar podanka ka sanya wato dukannin wasu nau'ikan hada shi wannan panke baya ga nan ne kuma zaka zuba ruwa ka kwaba shi ta yadda zaka tabbatar kowanni sinadir yahadu da junansa ayayin wannan kwaba wan sa'annan kuma baza ka zuba ruwan chan yadda zai zama dashi wannan kulli naka ruwa ba sa'annan kuma baza ka barshi wato da tauri hakan nan ba baya ga nan ne zaka rufeshi ka barshi ya samu kimanin mintuna ashirin yana rufe daga nan kuma zaka sanya wato shi man gyadarka a kan wuta domin bayan ya gama tafasa sai ka dunga yankan shi wannan kulli kulli da ka kwaba kana sanyawa a cikin shi tafasasshen man gyada to daga nan ne kuma zaka ga shi panken ka yana yin ja sai ka kwashe shi ka gama hada pankenka saura ci

Wannan bokati ne wadda yake ɗauke da kifaye a cikinsa. Idan aka lura da kyau zamu iya kiran wannan abu dake cikin bokati da kifaye kula da yanayin tsawonsu da kuma santsin jikinsu da yana yin wato halittan kansu yadda ya nuna. Ko kuwa wannan abubuwa su kasance kwaƙi ne a cikin bokati koko wasu halittu na ruwa. Su kifaye yadda ake kamasu ya danganta daga yana yi zuwa wani yanayi, amma hanya mafi sauki akan tafi da bokati ne wajen tara kifayen da aka riga aka kamasu ko da koma, koko aka kamasu wato da abin kamu wanda ake kiransa da suna ƙugiya. Akan kama kifaye a lokuta dabam-dabam a yanayi kuma iri-iri koko ya kasance lokaci ne na zafi, koko lokaci ne na damina, koko lokacin sanyi, duka akan iya kama kifi, amma lokutan da aka fi kama kifi yadda ya kamata lokuta ne wadda suka shafi damina, saboda wadannan lokacin ne suka fi zamantowa a saman ruwa sosai, koko suke yin ninkaya yadda ya kamata. Su waɗannan kifaye an zuba su ne a bokati da nufin don a kaisu ayi amfani dasu wajen girke-girke, koko soyasu, koko a kaisu kasuwa domin siyarwa. Kifaye suna daga cikin halitu wanda ubangiji Allah ya sanya su suna da tarin yawa a cikin tekunanmu da ruwaiwakin mu.

wannan itace ake kira da ‘ya’yan itaciyar bishiya wato ‘yar tile ‘yar tile kuwa ta kasance abincin marmari ne ga wasu sashe na hausawa wasu ko ta kasance musu abinci ne gare su ‘yar tile ana samun su ne a jihohi kamar a plateu da Makurdi da kuma Enugu dukka a tarayyar nijeriya ita ko wannan bishiyar allah ya albarkace tane wanda tana magani da dama a jikin ɗan adam maganin kuwa ya kama ga tana ƙarawa garkuwan jiki lafiya kuma tana tsare tana ƙarawa garkuwan jikin ƙarfi wajen kamuwa ga ƙananan cututtuka sa’annan ita wannan ‘ya’ya na itaciya tana ƙara lafiyan ƙasusuwa da jikin ɗan adam da kuma haƙoran ɗan adam sa’annan kuma ita wannan ‘ya’ya na itaciya tana ƙarawa fatar ɗan adam sheƙi da kuma launi mai kyau yadda ake sarrafa ta shi ne idan an ciro ta lokacin da ta baru a jikin itaciyar ta akan tafasa ta wasu hausawan ka ci suna cin ta da gishiri wasu ko suna cin ta haka saboda

wannan ittace wato kankana wanda maɸi aka sarin arewacin najeriya suke amfani da itta a maʦayin kayan marmari wasu sun dauke ta matsayin abinci ne gare su wannan kayan marmari ana nomashi a arewacin najeriya a mafi aka sarin jihohi sa’annan kuma noman sa da’akeyi yana bukatan wajene mai danshi da kuma irri mai kyawu domin idan baka sami irri mai kyau ba zaka iyya zuwa ka shuka shi daga baya kuma idan tayi ya yan ya yan suyi daci baya ganaƙn kuma yadda ake sarrafa itta kankanan bayan ta riga ta bura gona akan dauko tane a ciccire ta daga jikin igiyoyi ko ince tushe nata wadan da take sargafe dasu daga nan ko akan kaita kasuwa wasu amfani da itta a matsayin magani wasu ko suna shanta ne a matsayin kayan marmari sa’annan itta wannan kankana tanada matukar alfanu da yawa a jikin dan adam kama daga mai da wasu kumburi dasu da suka fito a samar fatan dan adam da kuma karawa dan adam musamman maza da matan ma kuzari ga jikin su

Wannan itace masara, Wanda da yawa Hausawa sukan kira ta da wannan sunan, suna ne masara musamman a nan arewacin Najeriya. Masara ta kasance ɗaya daga cikin abincin Hausawa wanda ya yi matuƙar komawa a cikin Hausawa. Ita ko masara yadda ake sarrafa ta ta haɗa da: Ana yin tuwonta, ana iya kuma yin fatenta, ana kuma yin dambunta. Duka su sun kasance abinci ne waɗannan ga Hausawa. Yadda ake shuka masara ya bambanta musamman da ƙarfin ƙasan da za a shuka ta. Idan waje ya kasance yana da ƙarfinsa za a yi a haƙa ƙasa ne kamar yadda ake yi in za a yi kowane irin shuka. Daga nan sai a je a shuka masara a cikinta. Za ta girma ta kai har minzalin da za a zo a cire ta, sa'annan sai a zo a cire ta daga jikin itaciyarta. Ta zamanto tana jikin ƙonsonta. Sai daga baya a zo a cire ta daga jikin ɓawon nata. Baya ga nan sai a yi amfani da ita yadda aka saba na yau da kullum, a matsayin abinci ko don a siyar da ita ko a sarrafa ta ta wani.

Wannan ita ce ake kiranta da suna wato namijin goro, wanda mafi akasarin dattawa na arewacin Najeriya suke amfani da ita wajen hanyoyinsu dai da dama aka fi saninta a arewacin Najeriya musamman a jahar Nejan Najeriya. Wanda su ne suka fi yawan shuka ta, tana da amfanunnuka da dama a angun jikin ɗan Adam, kama daga fatansa har zuwa gangan jikin nashi. Kaɗan daga cikinsu sun haɗa da ita wannan na mijin goron yana maganin sanyi, ƙorai da gaska a jikin ɗan Adam. Sa’an nan kuma yana hana bacci, sa’an nan kuma yakan taimaka ma ɗan Adam in yana gagariyan bacci, yana amfani da shi, ya sa shi kuma yana kare shi daga wasu cututtuka da suka safe cututuka na fata ko cututtuka na cikin jikin ɗan Adam. Waɗanda a cikin jini yake sa’an nan shi wannan yana magunguna da dama wanda kuma da yawan mutanen arewacin Najeriya musamman dattijai sukan yi amfani da shi. Bayan sun ci abinci da kafun su ci abinci, wasun kuma sukan ci shi a matsayin maganin yunwa, wasun kuma sukan ci shi a matyayin abu ne da aka saba da shi na yau da gobe.

wannan hoto da ku ke kallo mace ce take ƙoƙarin tafasa ruwan zafi wanda kuma ta sanya abun masarufi a cikinsa domin su tafasu tare yadda ake tafasa ruwan zafi ana buƙatar wato itacen da za a haɗa wuta ko kuma makamashi da za a haɗa shi wannan wutan sai kuma murhu wajen da za a aje tukunya a kansa domin tafasa ruwan zafin sai kuma shi kansa tukunyan da kuma ruwan da za a tafasa idan da buƙatar za a tafasa wani abu ne kamar abun da ya kama wani ganye ko kuma abinci a cikin wannan ruwan zafin to za a riga a tsaftace shi wancan abun a wanke shi sa’annan sai a zuba shi a cikin tukunya sai a zuba ruwan da ake so a tafasa a kan shi wannan abun masarufi ko kuma ganyayyaki daga nan ne kuma za a tabbatar da cewa wuta yana ci yadda ya kamata sai a rufe marfin shi wannan tukunya baya ga nan sai a ɗan ba da shi wannan ruwa lokaci wanda ba zai yi ƙasa da minti talatin ba baya ga nan sai a zo a duba za a samu ruwa ya riga ya tafasa ko kuma shi wannan abuƙn da ake so a tafasa shi ko a dafa shi ya riga ya dafu

Ita wannan ana kiranta da suna kwara ko:ko: wasu Hausawan kan kira da suna kwakwan manja, ita wannan kwakwar manja ana sarrafata ne ta hanya guda biyu, na farko hanya ta zamani, da: kuma hanya ta gargajiya. A mma zan yi bayani ne akan hanya ta gargajiya. Hanya ta gargajiya ita ce tafi sauƙi, kuma ita ce doɗaɗɗiyar hanya wanda Hausawa suke anfani da ita tun iyaye da kakkanni. Hanyar ita ce: bayan lokacin da ka ciro kwakwanka daga itaciyar ta, za ka samu ruwa, ka wake ta. daga nan ne kuma za ka ɗaura ta a bisa kan tukunya domin tafasata za ka zuba ruwa ɗan kaɗan daga nan kuma za ka samu kaman kimanin minti talatin tana kan wuta domin tafasata. To, daga nan ne za ka samu ta yi laushi, se ka kai ta cikin turmi ko kuma wani abun da za ka kirɓa ta. To, daga nan ne, bayan ka kirɓa ta, za ka samu wani ruwa, wanda shi ne be kai wanda ka tafasa ta zafi ba, be kuma fi shi yawa ba. Sa’annan se ka wanke ta a ciki, kana gurje ta, kana gurje ta, kana gurje ta, har shi wannan ruwan manjan ya taru, to sai ka raba ta da ita, da kwara, wato kwakwan manjan.

Wannan hoto dana ke gani hoto ne na wani ɗan ƙaramin yaro, wanda yake gona, yake kuma tsaye kusa da wata itace da aka sanyata shinge ga ita a cikin ga wannan gona ko nace a cikin gona kuma wannan gona da alama ya haɗa abubuwa da dama acikin sa, wanda dai abubuwan da suka bayyana a fili sun haɗa da akwai taruhu da itacen nata, akwai waɗanda suka nuna da waɗanda kuma basu kai ga nuna ba amma sun riga sun riƙa a jikin ita itaciyar tarihun. Baya ga nan kuma akwai itace da yake kama da itacen masara, sai kuma itacen da aka sanya shi wato zai dinga taimakawa shi taruhun ya miƙe a jikinsa, domin ya zuba ‘ya’yan nashi. Shi wannan yaro yana sanye ne da sweater na sanyi da kuma tarihu a hannun sa ta dama da kuma hannun san a hagu na shi ne yake cire wato tarugun da suka riga suka suka riga suka nuna a jikin itaciyar ita taruhun. Shi wannan yaro kuma a tsaye yake, sa’annan aciki ya sanya riga mai shuɗin wato koriya da kuma ja a jiki.

wannan da ake kallo yaro ne ƙarami ke cikin wato lambu yana sanye da riga wato ta sanyi wanda take bada kariya daga sanyi wanda launin ta fari ne sa’annan kuma shi yaron ya kasance yana yin murmushi kuma yaron matsakaici ne a wajen kala na fata launi na fata sa’annan yaron yana dubi ga zuwa shukokin da aka shuka cikin wannan lambu launin lambu ya gwada launi ne wato kala na kore a cikin lambun lambun yana ɗauke da shuke-shuke kamar kala guda biyu yana da yana ɗauke da shuki wato na masara a cikin sa da kuma shuki na ‘ya’yan itacuwa wanda kamar itace na attaruhu shi wannan yaron yana mamakin yanda kayayyakin lambun suke ɗauke masa hankali shi ne yake sanya shi farin ciki a daidai wannan lokaci da ake kallon yaron yaron yayi matuƙar jin daɗin kasancewar sa a ciki

Wannan shi ake ƙira da su, wato kamun kifi a Hausance. Wasu sukan kira shi da sunaye daban-daban kamar yadda na fara faɗa, shi ne wasu sukan kira ahi da suna su, wasu kam sukan kira shi da suna fatse. Wasu sukan ƙira shi da suna kamun kifi. Wannan kifi ne da wanda aka kama ta da ga kuma mutane guda biyu waɗanda suke kamun kifin a ciki. Yadda ake kamun kifi, kamun kifi ya kasance daɗaɗɗan abu ne ko in ce sana’a ce ta ƙaar Hausa, wadda da yawa Hausawa sun riga tuni sun iya wannan sana’a, musamman a wasu yankuna wadda Allah ya albarkace su wato da ruwa na kududdudi ko ruwa da yake zama a ƙasa bayan damina. Shi wannan sana’a ana ana gudanar da shi ne a wasu yankunan a shekara-shekara, wasu yankunar kuwa a kan yi su ne a duk lokacin da mutane suka sami sukunin yin sa. Kamar mutanen da suka ɗauke shi sana’a, sukan gudanar da wannan sana’a ne a matsayin ayyukansu na yau da gobe. Waɗanda suka ɗauke shi kuma a matsayin abu abu na shaƙatawa suna yin sa ne a lokacin da suke da ishasshen lokaci, ko kuma ƙarshen mako na kowane sati. Wannan sana’a da yawan Hausawa suna cin abinci a ƙarƙashin sa. Sa’annan a kan kama kifayen nan, waɗansu sukan kama shi da raga, waɗansu sukan kama shi da raga, wasu sukan kama shi da wato tarko da ake ƙiransa ƙugiya.

Wannan shine ake kiran shi da suna koko yadda ake sarrafa shi kuwa ya danganta ko ya zamanto a gargajiyance ne za a sarrafa shi, ko kuma ta harkan masana'antu. Harkan dai bi sauƙi shi ne ka ɗauke shi gargajiyan ce. Bayan ka ɗauko kokon ka kamar yadda misalin yadda yake a hoton nan, za ka farfasa shi gida bibbiyu, ka cire ‘ya'yan kokon. Gabanin ka fara cire ‘ya'yan koko akwai buƙatar ka samo wata babbar kwantaina da ganyan ayaba da kuma wato rariya wanda zaka sa a tsakanin wanda za ka sanya roba ka sanya ganyan ayaba, ka sanya rariyar ka wanda za ka zuba kokon kai tsaye a cikinta. Za ka yi amfani da rariyar ce wajen ta tace mata ko kuma ta za gwanye maka ruwan da ya yi ragowa a cikin ‘ya' yan kokon. To bayan nan za ka zo ka fara sassara kokon ka, daga nan ko za ka na zuba su a cikin wannan shi matatan na ka ko na ce rariya. Baya ga nan ka kammala farfasa kokonka za ka rufe kokon ka gaba ɗaya da ganyen ayaba a sake rufe shi da wani murfi. Zai sama kamar tsawon kwana biyar zuwa kwana bakwai daga nan ne za ka je ka duba kokon ka z aka ga alamar ya fara yin baƙi baƙi. To daga nan za ka ɗan jika yeast na ka sai ka ɗan zuba masa a kai, wanda zai ƙara taimaka ma sa ya bushe, sai ka tsiyayye wannan ruwan da ya ke cikin koko wannan ruwar kokon ana kiransa shine giya na koko.

Wannan shi ne ake kira da ɗan ƙoƙo, ko kuma wato kwansan ƙoko dai, wannan abu dai da kuke kallon sa, ɗa ne da yake fitowa a jikin itaciyansa, wadda a cikinsa ne ake samun ‘ya’yan ƙoƙo da ɗan’adam yake yin amfani da shi wajen yin shayi da wasu al’amura da suka shafi wato harka na masana’antu da shi. Shi wannan ƙoko da kuke kallon sa wato nomansa yana da matuƙar fa’ida kwarai da gaske kama ga wato harka ce wadda ake samun kuɗade kwarai da gaske matuƙa, kuma wadda da yawa a ƙasashenmu na Afirika, ba su damu da noma shi can–can ba haka nan, ba wai ba a noma shi ba ne amma dai ba shi ne gaskiya: kayayyaki da manomi suka fi mai da hankali a kansa ba ne. Shi wannan ko:ko: da kuke kallon sa, wato lokacin da ya fara yin ‘ya’yansa, yakan yi ‘ya’ya ne wasu manya, wasu madaidaita, wasu ƙanana. A haka–a–haka, za ta dinga cire su a lokacin da za su zamanto sun kammala kwashe ko:ko:nka a kai ko in ce kwansan ko:ko:nka a kan itaciyanta.

Wannan shi ne ake kira da ‘ya’yan ko:ko:, ko kuma in kira shi kai-tsaye da suna shi ne ko:ko:. Bayan ka gama duk wani yadda hanyoyin da ake bi wajen sarrafa ko:ko:, daga nan ne za ka sami tsaftataccen waje, waje wadda yake nesa da ƙasa, da tazaran wato ƙafa uku, ko kuma abin da ya fi haka kaɗan. Wasun kuma sukan sa shi ba ya kai ƙafa ukun. To, daga nan ne za ka shanya ko:ko:nka a rana, ko a waje mai ban iska, ko kuma iska mai ɗan ƙarfi ma. bayan ka shanya ko:ko:nka, za ka na ziyartansa daga lokaci zuwa lokaci, domin ka sanya hannunka a cikinsa, kana babbaza shi, kana babbaza shi, ya zamanto ko’ina ya samu iska, waddatacce, ko kuma ya samu hasken rana, wanda ze samu ya busar da shi akan lokaci. Kamar yadda kuke kallo, wannan mata tana aikin ko:ko:nta ne, wadda take rayuwa a wani ƙauye mai gidaje matsaƙaita. Tana ƙoƙarin za a yi ta busar da ko:ko:nta ce wanda ta shanya shi dai a cikin rana, kamar yadda kuke gani.

Wannan itace itaciyar cocoa, wadda ita kwanson cocoa yake fitowa a jikin ta, kuma itaciyar cocoa ba wata babbar itaciya bace kamar sauran irin bishiyoyi, wato na wato na dirimi da mangwaro ba, ita wannan matsakaiciyar itaciya ce wadda tana fitar da ‘ya’yan ta tun daga kimanin tazara daga wato daga tushen ta wadda tazarar ta da ƙasa bai wuce wato ƙafa uku ba. Zata fara cire ‘ya’ya, kuma ‘ya’yan nata ya kasance launi-launi ne, wasun sukan fito kalar shuɗi, wasun ko ruwan ƙwai ne, wasun ko jajaye, wasun kuma kalar wato bishiyar. Bishiya ce wadda wato ana gyara ta idan kana so lallai ta maka yabanya yadda kake buƙata. Domin wata tushen ta takan fitar da rassa wanda sun kai kimanin goma ko fiye da hakan, amma zaka samin wato abun yankewar ka ko kuma ince magirbi domin ka rage su waɗannan, domin ita ta samu ta maka wato manya-manyan kwanso. Don samun wato walwala da ban iska a tsakanin ta, wannan cocoa ita ne zata samu ta baka damar wato zuba maka ‘ya’ya masu tarin yawa ajikin itaciyar.

wannan itace ake kira da bishiyar kwakwa. Kwakwa cikin ta akwai ƙwallo, kwakwa ta kassance wadda tsawonta ya kai kafa kusan talatin wadda kuma tana da rassa da dama. Sannan kuma takan fitar da wani reshe a tsakiyarta wanda yake zaman towa fulawa. Yayin da shi wannan reshe ya fara girma zata kassance fulawa ce wadda ta fitar da wasu tsinke a kanta. A wannan tsinken idan aka duba shi da kyau ana iya samun halittar mace a jiki. To yayin da shi namijin shine yake fara fita akan fulawar, to bayan nan sai ita kuma macen ta fito ta dan fi shi kauri kaɗan. Daga nanne kuma sai su fara sakin yaye a jikin ko wani reshe. Ko wani reshe ɗaya yakan ɗauki wato kwakwa kusan ƙwaya goma sha huɗu a jikinsa kuma takan iya rassa da yawa.

wannan matace wanda take more cinye abincin gargajiya a yanayi na al’adance wannan mata ce wadda take sanye da wato riga nashan iska wadda dayawan matan hausawa sukan yi amfani dashi wurin sanyashi wato wajen aiki wadda kuma yayin shakatawa wannan mata ta sanya wato tabarma wanda akayita da kaba wadda tanada matukar mahimmanci musamman a lokacin da mutum zaici abinci ko yana bukatan ya huta ta sanya abinci a faranti wadda yafi daɗin da kuma yanayi na saukin cin abincin sa’annan a gefe da ita wato ta bangaren daman ta akai agwagi da kujera na zama da kuma sauran kayayyakin aiki wadda kuma ta kasance ne a kofar dakin ta wadda angina shine wato da taɓo da kuma launi na kore daga nesa da kuma kofi da abin fifita.

Wannan wani launi ne na abinci wanda ake kira ake yinsa a gargajiyance, da yawa Hausawa suna kiranshi da suna ɸa:nke: wadda shima soyashi ake yi wato akan wuta wadda ana soyashi kuma akan haɗa shi da kayayyaki da dama. Wasu sukan yi amfani da fulawa wasu wato garin alkama wasu ko sukan yi amfani da garin alabo wasu ko suna wanda ake nufi da garin rogo kenen nikekensa wasu ko suna amfani da gari ne na hatsi irin abinda ya shafi dawa da kuma gero wasu sukan iya sarrafa har da garin masara ma. Amma sa’anan kuma akan sanya masa riɗi kadan a samansa domin ya ƙara kamshi da kuma launinsa ya fito yadda ake buƙata, wasu ko wake suke sanya masa domin wato ya zamanto yana ƙara lafiya ga gagan jiki. Ita wannan mata tana zaune ne akan tabarman da aka sakata da kaba wadda kuma ga mazubin ruwa guda biyu ga kofuna biyu ga kuma abinda da take soya wannan fanke.

Su waɗannan wato wasu kalan 'ya'yan itace ne wanda ake samar da su wanda suke haifuwa daƙa cikin ruwa su wa'yannan halittun sukan haifu ne daga ruwa ba tare da sun taba wato saman ƙasa ba kuma mafi akasarin wa'yannan halittun ko na ce 'ya'yan itace ko wato ganyanyaki sukan haifuwa daga ruwa wanda suke samuwa daga jikin totowar ko in ce ita wato ainihin uwar da take samar da shi wannan ganye ko ɗan itace tana samar da shi ne kuma a bisa kan ruwa wadda yakan ɗauki tsawon lokaci yana rayuwansa kuma iska yakan canza masa gurin zama ko ya maida shi kudu ko arewa ko gabas ko yamma kuma ba tare da ita ɗan ko uwar ta sama prɔblɛm ba ta sama matsala ba su wa’yannan irin halittun mafi akasarinsu ana amfani da su wajen magani da wasu jinyanaki da suka shafi jikin ɗan adam waɗannan irin halittun su ne ake kira da halittun da suke samuwa ba tare da ƙasa a gangan jikinsu ba:.

wato wannan wani manomi ne yake wato feshi a gonarsa wadda yana ɗauke ne da goran abun feshin a bayansa riƙe da shi injin fesa shi wannan magani kuma a daura da shi akwai wani makiyayi wadda ke kula da shanunsa yake ciyar da su abinci a gefensa a bisa al’ada manomi yakan yi feshi a gonarsa ne saboda da dalilai guda uku ko ya kasance yana fesa magani da zai zamanto kariya ga cututtukan wato kaman ƙwari da tsutsotsi da suke kama amfanin gona musamman lokacin da amfanin yake ɗan ƙarami ana kuma iya yin feshi domin kashe ƙananan ciyayi wanda za su hana amfanin gona girma a kan lokaci a kan iya kuma yin feshi a gona wato na taki domin amfani ya girma a kan lokaci ko ko amfanin ya samu ya fi ciyawa girma bisa al’ada da yawan manoma sukan yi feshi a gonarsu domin kariya ga gonarsu kamar yadda wannan manomi shima yake gudanar da wannan aiki wa gonarsa

Kamar yadda: nake ganin wannan hoto, ya bai yana mun, shine wato manomi ne. koko mai aikin gona, sanye da a bututu ko nace gora. wadda yake: zuba: maganin da ze, fesa: a gonan sa. Ko gonan dayake aiki. Wannan mutumin yayi shiga yadda yakamata, kamar yadda akeso. Wanda ya sanya takalmi a ƙafansa, domin kariya ga fatan jikinsa. Da kuma riga me tsayin, me tsayi me tsayi hannu. Da kuma hula da kuma abin rufe fuska. kamar yadda ake so. Agefe dai a daura dashi kuwa akwai wasu shanu wanda suke gudanar da, cin abinci ko nace kiwo Wanda kuma idan muka lura akwai bishiyoyi masu kama da bishiyar dabino, da kuma bishijar kuka. Wanda waɗannan shanu suke daura dashi Wannan gona da ake masa feshin kwari. Ana yin feshine, domin tsare gona daga kwariruka. Koko wato ciyayi, da ba’a so su fito a wannan gona. Koko ana buƙata wato a tsare, wannan gona daga wasu tsuntsaje, waɗanda zasu: kawo hari wa ƙananan amfanin gona ko wa shuka shi wannan mutumin yana sanyane da wannan riga domin gudanar da wannan aiki a gona.

Idan muka lura da wannan hoto da kyau zamu kalli wato yadda manoma ko nace ‘yan kasuwa masu amfanin gona suke ƙoƙarin wato ajiye, ko ince dure kayayyakin amfanin gonansu domin su kai shi kasuwa. A bisa al’ada manoma idan suka yi nomansu sukan yi ƙoƙari ne su ɗebe shi a gona, ko su kai shi kasuwa, ko su kai shi gida don busar dashi, ko kuma wajen da za a kai shi a busar dashi domin amfani nan gaba. Kamar yadda make kallo anan hoto abunda ya nuna, ‘yan kasuwa ko nace manoma sun riƙa sun sassanya kayayyaki dabam-dabam a cikin buhuhuna, wasu ko suna, suna hada hadar yadda za a yi sai da wannan kaya a kasuwa, wasu suna ayyukan daya shafi wato ɗinke bakin su wa’innan buhuhuna, kuma idan muka lura da kyau zamu iya lura da cewa akwai buhuhunan da suke ɗauke da abubuwa kamar su dankalin Hausa, wadda a gefe da daura da wurin mai riga wadda take mai tabare-tabare, kalan ja da baƙi, sa’annan wasu a gefe guda kuwa suna ɗinke buhuhunan da, da korayen ganyayye a saman buhuhuna domin sauƙin ɗaukansu zuwa kasuwa a saida su.

Yadda ake ajiye kayayyakin amfani gina suna sauyawa ne daga amfani go:na: zuwa wani kalar amfanin gona r mafi akasarin amfani gona su ne hatsi ne kamar masara dawa da kuma alkama kuma gero akan busar da su ne a jikin totuwarsu daga nan ne bayan sun bushe sai a dawo da su do:min zuba shi a cikin buhu. Mafi akasarin hausawa suna amfani da buhuhuna ne wanda aka fi sani a arewacin najeriya. akan yi amfani da buhuhunan ne gwargwadon adadin buƙatar da za a yi da shi, akwai masu ci muduna ɗari akwai masu cin muduna tamanin wanda farashin su yana bambanta da wannan adadin muduna da ya zamo tazara a tsakininsu musamman a kasuwanni. akan ajiye amfanin go:na: ne a ɗaki ajiya na gida ko kuwa wajen da aka saba a jiye kayayyakin amfanin go:na: do:min amfanin gaba. Gabannin a ajiye ko ana buƙatar a yi feshi ko kuwa a sa maganin ƙwari ko kuwa wasu tsutsotsi wanda suke bata amfanin gona shi kuwa wanda za a da shi kasuwa ba a buƙatar a yi masa komai kawai za a kai shi a saida shi domin biyan buƙatar ta yau da gobe.

Wannan hoto da nake gani shi ne ake kira wato da ƙoren launin ganye tare da kuma furanye wanda yake da launi na ɗorawa a tattare da shi koko nace kalan koyi, shi wannan fulawa idan muka lura da kyau yana kammali da furanni na wato itaciya ko nace amfanin gona da dama, wannan itace ko nace ganye yana kamanni da wato iccen wato abun da ake kiranta da kankana kuma zamu iya lura da ganyen kwarai da gaske mu sake kiransa wato da suna wato abun da ake kiransa da akusi a Hausance koko mu kira shi da suna wato ganyen abun da ake kiranta da suna wato kankana mai ruwa amma wacce take da launin fari wanda ake kiranta da suna wato sha zaki kuma da kanshi, ita wannan ganye launin da yafe fita a jikin ta shi ne launi na shuɗe wato na kore da kuma kalan ƙwai wanda furannin ta yake ɗauke da shi wanda kuma zamu iya kiranta kai tsaye da suna wato ganye ne na kankana.